ci àllarba bii lu ko dalee 19h jàpp 20h da ngeen di ànd ak seen émission di waxtaanee lu jëm rek ci wàllu mbay mi <breath> di waxtaanee rek lépp li nga xam ne moom moo aaju si wàllu wii ñu wax stockage <breath> loolu nag yéen a ngi koy ànd ak seen rajo préférée la 92 point 1 si jàppandalu <hesitation> programme boobu ñuy wax cadre programme boobu di projet 4R bu PAM <breath> PAM di programme alimentaire mondial ñi koy financé nag di Fond vert climat ñoom ñooy ànd ak <hesitation> yéen ak si jàppandalu ñi nga xam ne ñoo di <breath> waa Jokalante di leen may seen émission bi nga xam ne dañ koy <hesitation> def fii si <music> seen rajo Koungheul la 92 point 1 <breath> àllarba bii di ñëw lu ko dalee 19h jàpp 20h maanaam <music> àllarba yemoo nag ak fukki fan ak ñaar si weeru octobre atum 2022 lu ko dalee 19h jàpp 20h si seen rajo préférée la 92 point 1 <breath> bàyyi leen xel bu baax seen émission bu am solo boobu <breath> su ko defee it ngeen bàyyi xel bu baax a baax si seen émission boobu nga xam ne dañ leen koy digtal ni ki àllarba bii di ñëw lu ko dalee 19h jàpp 20h waaye tamit su ngeen si bëggee am yeneen i xibaar mën ngeen woote rek si numéro bii di 33 879 30 92 ngeen bàyyi seen message gànnaaw bi ngeen déggee bip bi mooy 33 879 30 92 ngeen bàyyi seen message gànnaaw bi ngeen déggee bip bi <breath> aha ngeen ànd si nag ak <music> seen rajo préfére si jàppandalu Jokalante jaa ngeen jëf si déglu bi

voilà mbokku <hesitation> auditeurs mbokku auditrices Koungheul FM nuyu leen ziar leen ndokkeel leen <hesitation> di leen jaajëfal bu baax a baax si ànd ak safoo bi ngeen safoo seen rajo préférée la 92 point 1 Koungheul FM tey it ñu amaat mbégte ànd ak yéen si émission yi ñu leen doon defal saa su ne rek di waxtaanee lu jëm rek si wàllu mbéy mi <hesitation> émission yooyu nag <hesitation> ngeen siy ànd ak seen rajo Kougheul FM <hesitation> si jàppandalu cadre projet boobu ñuy wax projet 4R bu PAM PAM nag di programme alimentaire mondial ñi ko financé nag di Fond vert climat waaye tamit ànd si ak ñii nga xam ne ñoo di waa Jokalante si noonu ngeen di ànd ak tey seen émission boobu ñuy waxtaanee lu am solo loo xam ne jëm na si wàllu stockage loolu nag tey <hesitation> ngeen am mbégte ak kontaante ñu am mbégte kontaante ànd seeg yéen ànd si tamit ak ki nga xam ne <hesitation> mooy superviseur PAZA bi di monsieur Diop <hesitation> su ko defee danañ <hesitation> présenté wu ñu daal di dugg si li nga xam ne rek moo di émission bi <hesitation> nga xam ne tey ñu war a waxtaanee lu jëm rek si wàllu stockage mu nekk mbir mu am solo waaye tamit si biir émission bi su ñu demee ba bëgg a tàmbali dinañ ubbi antenne bi ngeen woote si numéro bi nga xam ne moom la ñu joxe moo di 77 356 38 19 ngir rek <hesitation> su fekkente ne am ngeen ay laaj wala tamit ay ay contributions ngeen woote rek daal di dugg <hesitation> wax si <hesitation> si émission bu am solo boobu kon su ko defee monsieur Diop ñu bàyyi la nga daal di nuyoo ak auditeurs auditrices Koungheul FM <hesitation> micro baa ngi noonu

jërëjëf <hesitation> monsieur Diop ñu koy jaajëfal bu baax mbokku auditeurs mbokku auditrices fàttali leen <hesitation> yéen a ngi ànd ak seen rajo Koungheul FM ci fréquence su 92 point 1 si émission yi nga xam ne dañuy waxtaanee lu jëm si wàllum mbay mi loolu nag lëkkaloo seeg ñi nga xam ne rek ñooy waa Jokalante si cadre projet boobu <hesitation> ñuy wax <hesitation> projet 4R bu PAM di programme alimentaire mondial ñi ko financé di waa Fond vert climat si soution wu technique bu Jokalante <breath> <hesitation> tey ñuy waxtaanee dégg ngeen ko waxtaan bu am solo mu jëm si wàllu li ñuy wax stockage ak conservation <hesitation> su ñu ñëwee si laaj bu njëkk bi mooy <hesitation> su ñu ñëwee si laaj bu njëkk bi <hesitation> njëkk la laaj lan mooy stockage

jërëjëf jërëjëf <hesitation> sëñ Diop kaddu yi leer na am na solo <hesitation> maanaam stockage mën nañ jàpp ne mooy denin <hesitation> dencin bi nag moo xam si béréb buñ koy denc moo xam si sàq ma la moo xam si magasin ba la <hesitation> moo xam tamit si tool ba la <hesitation> ana yan anam nga koy dencee mu nekk lu am solo waaye tamit <hesitation> anam yi su su ñëwee <hesitation> mooy <hesitation> li ñuy wax conservation bi lu tax ñu war a <hesitation> conserver li nga xam ne mooy produit agricoles yi

jërëjëf jërëjëf <hesitation> monsieur Diop <hesitation> loolu leer na am na solo wax nga xeetu <hesitation> rab yi nga xam ne wala <hesitation> insectes yi nga xam ne dañuy faral di di di di yàq di yàq <hesitation> li nga xam ne rek moo di récolte yi moo xam dugub moo xam mboq moo xam ñebe surtout ñebe bi wax nga ko sànq waaye tamit ak <hesitation> mbo ak mboq mi <hesitation> rab yi nga xam ne da koy faral di yàq <breath> loolu tamit nekk na loo xam ne lu am solo la loo xam ne war nan koo xàmme bu baax mën koo ràññee <breath> <hesitation> ndax <hesitation> ñu mën ko mën a gën di aar <hesitation> rab yooyu ci waxtu yëpp la ñuy ñëw saa yoo dencee rek dañuy ñëw wala dafa am ay <hesitation> jamono yoo xam ne dañuy ñëw <breath>

<hesitation> <hesitation> jërëjëf jërëjëf <hesitation> monsieur Diop <hesitation> leer na kaddu yi foofu leer na explication yi leer na waaye xam naa ne <hesitation> comme <hesitation> comme foofu taxuñoo jóg danaa continué émission bi ndax

rawatina si ~i nga xam ni sax ñooy faral di béy <hesitation> toolu maraîchage ak yooyu <hesitation> xam naa nag beneen jamono lay doon <hesitation> si noonu rek direct ñu ñëw directement si li nga xam ni rek mooy étape yi nga xam ne <breath> moom la ñu war a topp pour ñu mën a def stockage bu baax

<hesitation> <hesitation> foog mu ñor foog ñu weer ko ba mu wow koŋŋ aha <hesitation> ñaari étape yu mooy si <hesitation> liy gën a am solo waaw léegi tamit bu fekkente ne yaa ngi ko bëgg a denc bëgg ko aar <hesitation> si <hesitation> ravageurs yooyu naka ngay def <breath>

<hesitation> <hesitation> jërëjëf am na solo <hesitation> léegi beneen laaj bi mooy <hesitation> lan mooy <hesitation> njëriñu <hesitation> jëfandikoo xibaaru météo xibaaru météo <hesitation> si activités yi nga xam ne dañ koy def maanaam si jamono yi nga xam ne ñu ngi mën a denc <hesitation> li nga xam ne rek mooy li ñy béy

<hesitation> <hesitation> jërëjëf jërëjëf am na am na solo <hesitation> ni nga ko <hesitation> ni nga ko ni nga ko faram-fàccee ba tey it beneen bi beneen laaj bi mooy <hesitation> technique yi nga xam ne <hesitation> dañ koy dañ koy def su fekkente ne ñu ngi ñu ngi def conservation produits agricoles yi waaye tamit <hesitation> lan moo doon foofu foofu lan lay njëriñu <hesitation> information climatique Dame maanaam lan mooy <breath> njëriñu <hesitation> xibaar météo si jamono yi nga xam ne rek <hesitation> yaa ngi <hesitation> stocké waaye tamit nga ñëw si li nga xam ne moom laa waxoon sànq <hesitation> techniques yi technique de conservation yi